Babana bataru bali ibulafu wetsu mutwela wakonele babili bikhale ne mutwela awambile khuluseya mbo eyembelele

Umusani ali mushilimba alikugulisa zinyanyi zewe zimali afunile umugulako, umukasi ali kumuwamo kamapesi mu zinyanyi zewe.

Bipapula byamwatibwa ibulafu, khayu khaliwo khafiti khekamatafali inyuma yayitsulayo bikyafu.

Umusani ikhale khushitima she pikipiki balala bali balikhwosha bibyuma ahundu wene aliwo tsitsu tsindeyi ni kimisala ni tsiwaya tse kiminyakasi.

Umukhasi mutwela amemele umwana khumukongo ali khuba nga akhula bilimwa byewe byesi abyala mukunda mwene umwo.

bahupi bengoma balihuhupa ingoma bahasi babashina kamashina balihushina nga bashinila hungoma isi basani balihuhupa

Umwayisi uwe zinzuki agwatile inkofila, zigilavusi asudile ni zinzuki, azisudiile ni bilyo bazo ali kuzita akutu akulayi isi azayisila.

Ituracta isi barambisa khuba nga bamina lugudo ili khuba nga irusiba khusitima ishiba nga shisi tsisuta ela nga bali khutsa khushirambisa.

Khakitsi khali mukhigona khali khulya bunyatsi nga khanyukhanyukha bakhaabanga bakaalya tawe

Umusani mutwela ubyala kumuchele emikhile mumetsi mwe kumuchele iboyele shirambalo khumurwe awambile ni shishibo shesi asutilano khumuchele

bahasi barano bihale ibulafu wentzu intsu iliho kyimilyango kyibili ni nilidinisa litwela babili bihale humusheha babili bihale hwidigiyi bosi basanyuhile

Lugudo lwayombekhebwa kimilundu kibili lwesi bitima bibirilakho luwande ni luwande luliyo tsinzu ni bisaala

Umusani ali ne khagali alikhukeselakho ibindu byewe nga tsinyanye, bitungulu, cabbage atwela ne tsinimu tsewe

itsilinyi yatuyile hasolo hafiti heshisolo shishindi ikana huhalya nenga sinyala yahalya tawe hashili

Bunyasi ni bisaala byatubusiwilekho kumulilo elanga kumulilo kushatubukha ni lisusi nalyo lishituha mushifo shene shesi batubusilemo gumililo eshi

Tsi'nzukhi tsabela nga tsibusanila atwela tsi'benga tsi'khola bubushi bwatso isi tsili ano.

u'musani ali khu'timisila shi'tima she'we she'pikipiki khu'lukuto i'sayidi ni sayidi wa'liyo bi'saala

basaani babili bimihile ibulafu weliduka mutwela ihale hundebe kundi imihile awambile luhomo lwewe

umusani mutwela ali mumetsi alihurambisa hatimba abenga awamba tsinyeni huhwama mumetsi

itsuhi yapamburuhile hushimuli ela nga ilihubanga irusaho bilyo byayo niyo ibone nga ilayo ihole bubushi bwayo

Bakhasi bataru babama khurenya tsikhu balukhwilayo ingo wawe luwande ni luwande waliyo bisaala nibunyaasi

bichafu byesi bamalile hurambisilaho bivera nikametsi nibibindu bibindi byamwatiwile inyuma wetsintsu isi babandu ba isi bakona

Lugudo luli akari we shibila, iside iliyo bisala nga wabirire khu bisala utuyayo tsingingi, khamotoka khatwela khali khubirira khulugudo lwene ulu.